Zaridaina anankiray ahitana ravinkazo karazany maro. Misy ny lava mahia ary misy ny botabota ihany koa ; misy karazana voninkazo miloko menamena ary misy fitoeram-boninkazo vita avy amin'ny tavoahangy ihany koa.

Toerana anankiray any ambanivohitra izay natokana hitsangatsanganana. Miloko maitsomaintso ny tendrombohidra ary misy tanimbary eo ambaniny. Misy zavatra maniry ihany koa eo amin'ny sisin'ny lalana izay hahitana tany mena lehibe andehanan'ny fiara.

Eo amin'ny rindrina iray izay miloko volontany dia ahitana sarina rangahy efa antitra be, misy volombava miloko fotsifotsy mandrakotra ny tarehiny. Mitafy lamba mitsipitsipika izy ary manao satroka aro amin'ny masoandro.

Eo ambonina latabatra miloko volontany ahitana karazana fitaovam-pianarana toy ny pensilihazo, ny kahie izay misy sisiny vita avy amin'ny vỳ miorongorona boribory ary eo amin'ny sisiny kosa dia ahitana karazana taratasy ao anaty talantalana vita avy amin'ny plastika mifanao ambony ambany.

Toerana eny an-dalambe : ahitana karazan'olona mandalo ary misy fivarotana kitapo, misy hazo be eo akaikiny ary misy karazana dokam-barotra eo anilan'izany.

Karazana fitaovana famantsian-drano izay miloko maitsomaitso, ahitana sarony sy tahony ary miloko volom-boasary ny fanodinana izany mba andeha sy famonoana azy, ary miloko vy kosa ny lohany mipetraka eo ambonina vy mantimainty izany ary mihantona amin' ny rindrina.

Eo ambonina lamban-databatra, fotsifotsy, dia ahitana firavaka anankiray, izay vita avy amin'ny volamena ; misy haingony mahafinaritra kely manodidina izany, ary natokana ho an'ny vehivavy izy io.

Trano anankiray izay hafa kely tokoa ny endriny : lavalava be izy izany ary tsy misy varavarankely mihitsy amin'ny rindrina avy aty ankavia fa ny manoloana kosa no ahitana varavarana vita avy amin'ny vy sy varavarankely vita avy amin'ny fitaratra. Misy lavarangana ary misy rihana anankitelo.

Ny karazana fitaovana izay ampiasaina rehefa manamboatra trano : ny fantsika, ny karazana vy maro samy hafa ary amin'ny endriny maro samy hafa ihany koa, ny firaka izay miodikodina ary hamantorana zavatra.

Vehivavy anankiray manao randrambolo mandady ; feheziny eo amin'ny tampondohany izany volony izany, izay tena lava tokoa, aoringoriny ho lasa boribory, ary feheziny amin'ny famatoram-bolo. Manao kavina miloko volamena izy ary manao fonon-tenda miloko maintimainty ihany koa.

Amin' ny toeram-pampianarana anankiray dia ahitana ankizy mianatra eo ambonin' ny dabilio. Ny sasany miresaka ary ny sasany mibaby kitapo. Misy varavarankely fitaratra ary solaitra be maintimainty mihantona eo ambonin' ny rindrina birika, eo ambanin' izany solaitra be izany dia misy zava-maneno mipetraka eo ambonin' ny latabatra.

Lehilahy iray mibaby kitapo menamena, manao ankanjo manga tanora mandalo ao alohan' ny dokambarotra lehibe iray, izay ahitana trondro ao anatina fitoerany vý ary ahitana soratra ihany koa eo amin' izany dokambarotra izany.

Eo ambony latabatra dia ahitana vilia fotsifotsy misy karazana mofo ao anatiny toa ny « pizza », mofo misy sesika ao anatiny ary lasary zavoka ihany koa eo amin'ny sisiny.

Vehivavy anankiray mianjaika tokoa, manao kiraro avo izy izay miloko volamena ary manao zipo misy sarim-boninkazo ; miloko mavokely izany zipo izany ary ny amboniny kosa dia amin'ny loko fotsifotsy. Ao anaty zaridaina izy no mijoro ary manasadika ny tongony.

Eo ambonina latabatra fotsifotsy ahitana baoritra miloko maintimainty, misy sarina vehivavy tso-bolo be miloko maintimainty sy miloko volontany. Eo ambonin'izany dia misy fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, fanamboarana volom-behivavy miloko mangamanga sy maintimainty.

Rehefa mandeha anỳ ambanivohitra izahay dia mahita karazana voankazo maro be ary mihinana izany ny fafinaretana ho anay. Eo ambonin'ny tsihy no mipetraka izany ary miloko menamena "voakotrana" ny anarany.

Eo ambonina zavamaniry anankiray dia ahitana tananan'olona izay mitazona boky miloko menamena, fotsifotsy, maitsomaitso ary misy ankizikely anankiroa mamaky boky eo ambonina bozaka, misy voninkazo ary misy paoma anankidimy milatsaka eo akaikiny

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana fitoeran'entana fitaratra misy tsipika mitsangana sy mitsivalana miloko fotsifotsy eo afovoany ary ahitana karazana fitaovana ampiasaina amin'ny vatana toy ny savony fandroana, ny menaka ahosotra amin'ny vatana.

Vehivavy anankiray izay mijery mankany ivelany. Lava tokoa ny volomasony. Ny volony dia miholankolana ary fohy ary manao akanjo miloko maintimainty izy. Ny ao ampovoany kosa dia misy sary miloko maitsomaitso ary misy sarina vehivavy tahaka ny mpamosavy.

Fiara fitaterana mariazy izay ahitana marika liona mitsangana dia misy karazana haingon'ny voninkazo miloko fotsifotsy sy maitsomaitso ny raviny ary misy lamba mandeha ho ampovoany miloko mavokely sy fotsifotsy ary amin'ny sisiny fitaratra dia ahitana balomina ihany koa.

Eo amin'ny toeram-pianaranay mihitsy ity. Ary matetika rehefa mianatra aho dia tsy mahatombona eo amin'ny toerana izay hipetrahako fa mikofokofoka mandatsaka penina amin'ny tany ary maka izany no ataoko raharaha. Manao arotava aho, ary bedy izahay raha manala izany.

Eny amin'ny anjery manontolo no ahitana arabe izay misy toeram-piantsonana fiarana olon-tsotra. Misy ho an'ny mpampianatra ary misy kosa ho an'ireo mpianatra. Ao aorinany dia misy zavamaniry maro be mitandahatra maniry.

Karazana fitaovana izay tsy dia fahita loatra no soratra eto amin'n'ity marika famantarana ity, hahitana akanjo maro samy hafa ao anatiny toy ny akanjona mpanao baolina kitra ary mipetaka eo amin'ny sary vongana toy ny olona izany.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra miloko volontany. Misy tavoahangy kely eo ambony latabatra ary misy andry lehibe fotsifotsy eo ampovoan'ny trano. Misy tady ihany koa eny amin'ny tafontrano mitazona jiro toy ireny haingotrano ireny.

Matetika dia tsy havanana manamboatra kafe amin'ny tanty kafe aho rehefa maraina noho ny fotoana tsy ampy ary tsy mahavita mampangotraka rano akory fa mampiasa itony karazana milina fampidinana kafe itony ary mandeha amin'ny herinaratra izy io.

Lovia jobo anankiray izay miloko menamena ary misy sisiny fotsifotsy ahitana karazam-boankazo nafangaro ao anatiny toy ny : manga, garàna, firezy.

Toerana anankiray any amin'ny faritra, fasan'ireo mahery fo Ambalakararay Manakara. Ahitana sainam-pirenenan'i Madagasikara miloko fotsy, mena, maitso eo amin'ny rindrina an'izany toerana izany ary vita avy amin'ny vato sy biriky izany. Ahitana ihany koa trano kely mitafo bozaka eo amin'ny sisiny.

Mpianatra maro be izay manao aro akanjo miloko mangamanga. Mifanosika izy ireo mba hijery ny valim-panadinana mipetaka eo amin'ny rindrina. Marary kibo ny sasany ary misy tsy afaka kosa ny sasany ka mitomany.

Lehilahy anankiray, mpanao politika, zarazara hoditra izy ary ranjanana ihany koa. Manao solomaso izay misy tahony volamena izy ary mitsikitsiky. Manao fehitenda miloko manga antitra ary ny akanjony kosa dia lobaka fotsy.

Toerana anankiray ahitana trano vao an-dalam-panamboarana, mifefy gony ary misy hazo mitsatotsatoka. Misy vato mivangongona ihany koa eo amin'ny sisiny ary misy lehilahy anankiray eny ambony tafontrano. Manao satroka izy, manao akanjo fohy tanana ary manao pataloha fohy ihany koa.

Eo ambonina tany izay miloko volondavenona ahitana karazana fakofakona hazo sy bozaka ary misy famaky iray mipetraka vita avy amin'ny hazo ny tahony ary ny lohany kosa dia vy, maranitra tokoa izy io.

Karazana havan'ny voatavo ihany ny korzety. Maniry toy ny voatavo izany, ary azo hanina ny raviny. Azo atao rehetrarehetra kosa ny voaniny, ary afaka voasana na andrahoana aman-kodiny izy io.

Boky iray nosoratan'i Nicolas Robin mitondra ny lohateny hoe ¨maty i Roland¨. Ahitana sarina alika fotsifotsy sy lehilahy mitsikitsiky eo ambony latabatra.

Toeram-pianarana anankiray izay amin'ny toerana maizimaizina no fitoeran'izany ary ahitana latabatra miloko maintimainty sy latabatry ny mpampianatra erỳ aloha ary misy solaitra be miloko maintimainty ihany koa. Misy fitaratra manasaraka ny efitra anankiroa.

Tananan'olona anankiray mainty hoditra izay mitazona tavoahangy kely misy sarony fotsifotsy ary miloko mangamanga izay mangarahara ihany koa. Ahitana ranon-javatra fanadiovana ny manodidina ny maso mba hanamandina sy hampamaivamaivana ny manodidina ny maso.

Toerana anankiray izay fanaovana fanatanjahantena toy ny baolina kitra hita eny Mahamasina. Ahitana olona mibaby kitapo mavomavo sy menamena ary maintimainty ary ahitana zazakely milanja kitapo ihany koa. Misy karazana entana maro sy lehilahy maro eo amin'izany toerana izany.

Eo alohana fanakomana varavarana miloko fotsifotsy, misy voninkazo mavokely dia ahitana olona anankitelo : zazakely ny anankiray, mitazona akanjo maintimainty misy soratra mavomavo, ny anankiray kosa dia lehilahy be volom-bava, izay mitazona ny akanjony fotsy ary ny anankiray lehilahy tsisy volom-bava, mitsikitsiky mampiseho ny nifiny.

Karazana fitaovana fampiasaina amin'ny andavanandro toy ny fampangotrahana rano, fanamboarana kafe, fitotoana legioma sy karazana voankazo maro samihafa ihany koa.

Mpizaha-tany maromaro, manao karazana fanatanjahan-tena toy ny fandehanana an-tongotra mihanika tendrom-bohitra ary tendrom-bohitra misy bozaka maniry sy feno karazana vato no andehanan'izy ireo.

Anisany tena tiako ny mikarakara ny mofomamy ary indrindra indrindra itony karazany itony satria asiana voaloboka maina ary mamy marikivy ny tsirony. Matsiro dia matsiro tokoa ny mihinana izany mofo izany miaraka amin'ny kafe.

Bokin-jazakely anankiray mipetraka eo ambonina lamba miloko fotsifotsy volomboloina ary ahitana sarina trondro, misy rano ihany koa ary misy olona milomano eo amboniny, izay mitazona balaonina lehibe mba tsy hianjera any anatiny any.

Toeram-pianarana anankiray miloko fotsifotsy ny rindrina. Ahitana varavarana vita avy amin'ny fitaratra, misy sisiny maintimainty ary misy lamba fanakonana izany varavarana izany. Ireo mpianatra marobe dia mifampiresaka sy mifandinika eo ampovoan-trano ary ireo latabatra marobe kosa dia misy bangabanga, feno kitapo mipetraka eny amboniny.

Marim-pamantarana anankiray izay miloko fotsifotsy ny tokotaniny, ahitana tsipitsipika miloko anakintelo toy ny volon'akoho miloko mavokely, volomboasary ary mangamanga, misy sora-baventy eo ambanin' izany.

Lehilahy anakiray mpanao pôlitika, efa nahazoazo taona satria efa fotsy volo, manao palitao miloko maintimainty ary manao lobaka fotsy, misy bokitra volamena eo amin'izany palitaony izany ary ao aorianany dia misy rindrina miloko mangamanga, ahitana baikom-pitolomana hoe hiaraka.

Orinasa anankiray, izay ahitana milina vita avy amin'ny vy lehibe miloko volomboasary, fotsifotsy, menamena, ary miloko vy ihany koa. Misy lehilahy anankiray manao akanjo miloko volomboasary, ary manao satroka aro fiarovana, sy solomaso fiarovana amin'ny masoandro.

Karazana mofo, izay mamy tokoa apetraka ao anaty lafika vita avy amin'ny taratasy izany mba haka endrika toy ireny tendrombohitra kely ireny, ampiana sokolà eny amboniny avy eo.

Ao amin'ny toerana fandrasaim-bahiny anankiray no ahitana itony karazam-boninkazo itony ; "Benja" no anarany ary atao anaty tavim-boninkazo izany ary avy eo asiana rano ao anatiny izany mba tsy mora malazo ilay izy.

Maro be ny fitaovana ampiasaina anaovana dokam-barotra. Misy ny atao eny amin'ny takelabỳ, misy ny apetaka amin'ny rindrina, misy ny atao eny amin'ny andrin-jiro, fa misy kosa ny atao amin'ny fiarakodia. Rehefa mandehandeha eny an-dalana eny izy mantsy dia mahavita dokam-barotra ho azy.

Vehivavy anankiray mitodi-damosina, manao akanjo bory tanana izy izay miloko maintimainty ary ny pataloha anaovany kosa dia miloko mangamanga. Ny volony dia lava manakona ny lamosiny iray manontolo ary ao anaty trano izay miloko mangamanga izy no mipetraka.

Efitrano anankiray izay ahitana sezalava miloko volontany, misy ondana eo amboniny ary misy hazo mitsangana eo amin'ny sisiny ankavanana. Misy lamba mivelatra ihany koa, ny sisiny miloko maintimainty ary ny tokotany miloko volontany ; ahitana sarina aloalo.

Karazana entana amidy enỳ an-tsena toy ny ravinkazo alamo ary vovon-javatra izay fatao anaingona ny tarehy. Ahitana tantely ihany koa ary vahona.

Fiara anankiray mipetraka eo amin'ny tokontany izay vita avy amin'ny vato natambatambatra ary misy soratra miloko menamena sy fotsifotsy ary miloko maintimanty ilay fiara.

Eo ambonina ravin-kazo anakiray lava mahia, ary misy tokontany miloko maintimainty ahitana biby anankitelo izay hahatsiarovako ny fahazazako satria dia nilalao ireny biby ireny izahay ary ataonay voangory voangory izany.

Ny famaky dia anisan'ny ampasain'ny olona mpandrafitra na mpiasa tany ary indrindra ireo olona any ambanivohitra mba hikapan'izy ireo kitay. Anisan'izany ny dadabeanay.

Torapasika anankiray izay hita any amin'ny faritra atsimo. Misy zazakely anankiroa mpianadahy mifampitantana mandeha eo amin'ilay torapasika miloko fotsifotsy. Ny iray manao zipo miloko maitsomaitso, ary ambonin'akanjo miloko mavomavo. Ary ny ankizilahy kosa dia manao pataloha fohy izay miloko maintimainty.

Gazety mpiseho isanandro inona no vaovao no anarany ary mitondra ny lohateny lehibe : vola an-tapitrisany voaroba, jiolahy dimy voasambotra ary ihany koa hitafa manokana amin'ny filoha frantsay i Andry Nirina Rajoelina.

Gazety anankiray mitondra ny anarana hoe "taitra maraina", ahitana karazana lohatenim-baovao maro isan-karazany izany. Fa ny lohateny lehibe dia: "solombavam-bahoaka tsy miankina mamita-bahoaka sahady".

Rehefa alina ny andro na mandeha any ambanivohitra dia tsy afa-misaraka amin'ny olona itony karazana jiro itony, izay tsy mandeha amin'ny herinaratra fa mandeha amin'ny vatoaratra. Entina amin'ny tanana na afatotra eo amin'ny loha no tena fitondrana azy. Ho an'ireo mpitondra bisikileta moa no tena mampiasa azy ihany koa, noho ny ireny tsy misy jiro.

Eny amin'ny lalana eny amin'ny arabe dia ahitana olona mandalo sy mifamezivezy, misy olona mitondra entana mavesatra ary misy fiara mijanona eo amin'ny sisin'ny arabe ary misy kodiarandroa ihany koa izay entin'ny tompony.

Matetika rehefa manao fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina dia mitondra bisikileta no tena tsara satria afaka mandehandeha, mijanona amin'izay toerana tiana hijanonana ary mitazana ireo vohitra rehetra rehetra sy ny ranomasina ary ny biby izay afaka tazanina.

Toerana anankiray, izay ahitana soratra fa : "Hopitaly". Misy zazakely iray, izay mainty oditra eto ambany ; ny lohany fotsiny no hita. Ary eo akaikiny dia misy vavahady miloko maintimainty. Ny tamboho kosa dia vita avy amin'ny vato. Mahafinaritra ery ny mijery azy !

Toeram-pivarotana lehibe anankiray mivarotra karazana ranomanitra izay misy fatao amin'ny akanjo, misy ihany koa ny fatao amin'ny helika mba hanalana fofona, ary misy ny savony natao androana izay mitoetra ao anaty tavoahangy vita avy amin'ny sary tsaratsara ary plastika.

Karazana firavaka fatao amin'ny tanana, mipetraka eo ambonina zavatra mafimafy, ahitana vy eo amin'ny hidiny, ary miloko maintimainty fotsifotsy ny manodidina azy. Misy loko volomboasary sy mavomavo ihany koa eo amin'ny haingony ary misy loko fotsifotsy manodidina izany haingony izany.

Eo ambonina lamba latabatra miloko maitsomaitso izay ahitana kisarisarim-boninkazo miloko fotsifotsy sy maintimainty dia misy boky anankiray izay ahitana vehivavy fotsy oditra mifofona voninkazo miloko menamena sy maitsomaitso ny tahony.

Any ambanivohitra dia misy tendrom-bohitra avo tokoa, ary rakotra ala eo amin'izany tendrom-bohitra izany. Ny tanim-bary kosa dia feno ketsa izay avy nataon'ny vehivavy anankiroa misikina lambahoany, ary manao akanjo maintimainty.

Vehivavy iray manao akanjo manga antitra izay ahitana fotsifotsy eo alohany. Lava ny volomasony ary misy manjamaso izy. manala volomaso ihany koa ary fohy volo toy ny lehilahy izy, manao sori-bilana ary manao kavina aminy sofina.

Biby anankiray izay miendrika toy ireny tsitsika any an-dranomasina ireny kanefa tsy izy, tsy fihinana izy io. Ny masony dia eo amin'ny ilany ankavia ary ny lohan-tanany kosa dia hafakely.

Toerana anankiray izay ahitana tsihy vita avy amin'ny bararata manify, ary misy latabatra vita avy amin'ny hazo eo amboniny. Misy seza anankiroa hafakely ihany koa, miloko volontany, ary misy ondana roaroa avy eo amboniny. Ary ny haingon'izany trano izany dia ahitana loko maitsomaitso toy ny zavaboary, ary ao aorianan'ilay toerana dia misy ravin'akondro.

Karazana mofo vita malagasy mofogasy no anarany miendrika boribory izy io, mipetraka eo ambonina taratasy fotsy eo ambonina latabatra, hoanin'ny Malagasy miaraka amin'ny kafe amin'ny marainay no fihinanana azy io.

Tamin'izahay mbola kely nianatra tany amin'ireny sekolim-panjakana ireny ary manao aro akanjo mba tsy haloto ny akanjo ary mba hitovy avokoa ny mpianatra rehetra rehetra ; milalao tsobato izahay rehefa fotoana fakan-drivotra.

Karazana loko mifangaro toa sainam-pirenena kanefa tsy izy, miloko maitsomaitso, mavomavo, menamena, mantimainty, menamena, mavomavo, maitsomaitso, mitsivalana izany.

Vary sosoa na tsabeda ao anatina vilia baolina mangamanga mipetraka eo ambonina fitetehana hazo ary eo akaikin' izany dia ahitana sosisy gasy misy hena matavy sy nofon-kena ary tazomina tanan' olona miravaka firavaka.

Karazana firavaka fatao amin'ny tanana, vita avy amin'ny volamena, natao ho an'ny vehivavy, ahitana vato eo am-povoany ary misy haingony miavaka kely izany raha toa ka oharina amin'ny vangovango.

Izaho dia anisan'ny mpakafy ny laoka ravintoto sy henan-kisoa. Ny ravintoto moa dia ravina mangahazo izay karazana haninkotrana. Miloko maitsomaitso izy io ary fihinana atao laoka tokoa. Mampiavaka ny malagasy tokoa ny fihinanana izany.

Gazeti-piseho isanandro izay mitondra ny anarana hoe vaovao malalaka. Ahitana karazana lohatenim-baovao maro samihafa ary ihany koa misy soratra hoe ny andavanandronao dia fahalalana ho anao.

Vehivavy anankiray izay manao akanjo lava miloko mavomavo, volomparasy, maintimainty ary manao kapa miloko maintimainty, ny saron-dohany ihany koa dia maro loko ary manao solomaso izy, miankina eo amin'ny fiara anankiray miloko fotsifotsy.

Gazety anankiray izay nivoaka hatramin'ny telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Ahitana karzana lohateny maro be ary misy dokam-barotra ihany koa. Misy seza miloko maintimainty eo amin'ny lohateny lehibe ary ahitana olona mivory. Misy lehilahy maromaro manao samboady izay miloko sainam-pirenena an'i Madagasikara : fotsy, mena, maitso.

Lehilahy anankiray mpanao politika, manao akanjo maintimainty ivelany, lobaka fotsy anatiny ary manao kiravaty ihany koa, eo ivelan'ny akanjony dia misy samboady miloko sainampirenena Malagasy maitso, mena, fotsy.

mpitandron' nyy filaminana izay manao fisafoana eny an-dalana mba hitandron'ny filaminam-bahoaka sy hiaro azy ireo amin'ny herisetra ataon'ireo olon-dratsy amin'ny fanendahana sy ny aro paosy ary ny famakiana fiaran'olon-tsotra mipetrapetraka eny an-dalana

Toerana iray ahitana trano maro be misy hazo maniry ary misy avana eny amin' ny lanitra miloko mangamanga, mavomavo ary volombosary.

Lamba anankiray miloko menamena ny tokontaniny ary eo ampovoany dia misy fotsifotsy toy ireny silabolana ireny, ary misy havana miloko fotsifotsy manao boribory tapaka eo amboniny.

Karazana fitaovana ampiasaina anamboarana mofomamy : vovo-javatra moa izy io ary azo hanina. Mila andrahoina izay vao vita ary rehefa mampiasa azy io dia mila misafidy tsara ny hanitra izay tianao.

Eto Madagasikara dia misy karazana voankazo maro ; anisan'izany ny karazana voankazo mamy rehefa masaka ary marikivy ihany koa izy na dia masaka aza. Tiako ny mihinana itony voankazo itony rehefa mankany amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara aho.

Lehilahy iray miasa amin'ny fanamboarana trano. Miankina eo amin'ny vy lavalava anankiray izy, mitazona vy lava be ary mifoka sigara. Mandrefy ny rindrina tiany hiasana izy.

Mivarotra mofo akondro eny amorondalam-be i Beno ary ao ambanina elo mavomavo no misy azy ; eo ambonin'ny fitoerana mofony dia ahitana akondro ary ao anatin'izany fitoerana mofo izany dia ahitana mofo akondro.

Karazana savony zato isan-jato natoraly novokarina orinasa anankiray mpamokatra savony ary manala ny petipentina rehetra amin'ny vatana izany, ny akora natao tamin'izany dia avy amin'ny rononona osy.

Karazana fitaovana fikolokoloana vatana izay novokarin'i Vaniala Madagasikara ary ahitana sarony miloko fotsifotsy ihany koa ary ahitana sarony mangarahara. Miloko fotsifotsy sy mangamanga ary maintimainty ny vatany ary ahitana sarim-boninkazo.

Toerana iray ahitana karazana asa tanana vita malagasy natao tamin'ny akora hazo sy ny akorandriaka. Ahitana fitaovana izay fanaovana haingo trano toy ny olona anankiroa mifanatrika natao tamin'ny sary sikotra ary ahitana ihany koa karazana firavaka vita amin'ny akorandriaka.

Alina ny andro, avy ny orana, matroka ny lanitra ary ny rahona kosa miloko maintimainty. Trano anankiray lehibe izay misy jiro mirehitra ao anatiny, hopitaly moa izy io ary ny marary rehetra ao dia lany vola avokoa.

Karazana fitaovana ampiasaina eny an-tanimboly na eny an-jaridaina. Matetika ihany koa moa ny mpanan-karena izay manana tokontany malalaka no tena mampiasa azy itony : misy ny kifafa vy, misy ny angady ary misy ihany koa ireo fitaomana ravinkazo maina.

Maro ireo toeram-piasana izay mampiasa karazana milina maro samihafa ihany koa. Milina anankiray izay miloko mangamanga vita avy amin'ny vy, ary misy loko vy ihany koa eo amin'ny sisiny. Ao anaty trano lehibe izay misy varavarankely vita avy amin'ny fitaratra no misy azy io, ary mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izany.

Karazana voamaina izay tena hankafiziko tokoa rehefa izy hafangaro amin'ny akoho na henakisoa na henomby ihany koa. Ritina tsara izy ary asiana tongolo sy voatabia.

Any amin'ny fivarotam-boky, na any amin'ny tranom-boky, na any amin'ny tranom-bakoka dia ahitana karazana boky maro samy hafa ary amin'ny endriny samy hafa ihany koa. Fa ny tena mibahana amin'izany dia ny boky natokana ho any ankizy kely.

Toerana anankiray ahitana dokam-barotra amin'ny takelaby, misy sisiny menamena ary misy soratra eo aminy dia fotsy, mena, maitso tahaka ny sainam-pirenen'i Madagasikara ; misy olona roa mitsikitsiky mijery entana ao anatina tsena lehibe anankiray eto Antananarivo.

Eo an-tokotanina trano anankiray vita avy amin'ny fanitso ary eo amin'ny sisiny kosa dia misy trano biriky miloko maitsomaitso. Ahitana ankizilahy kely mpirahalahy milalao ary eo amin'ny sisiny dia misy fatam-pera ary eo ambonin'izany no misy vilany fandrahoana sakafo.

Voankazo iray maniry any ambonin'ny hazo ny zavoka. Misy voniny ary fihinana ny nofony, azo atao lasary, azo hoanina amin'ny siramamy ary azo hoanina amizao ihany koa, ary ariana ny hodiny.

Toeram-pivarotana iray lehibe, ahitana karazana fitaovam-pihinanana toy ny lovia, antsy, sotro rovitra. Ary rehefa ilay tapaka iny ny jiro, dia mahazatra antsika tokoa ny mampiasa ny labozia.

Eo akaikina trano mbola vao andalam-panamboarana ahitana trano misy hazohazo mifefy gony ary misy bozaka mitsotsoroka midina eo akaikiny. Ahitana arabe izay misy fiarakely fanaovana fifaninanana eo ambaniny, misy soratra menamena ary misy kisarisary mavomavo sy menamena ny lokony.

Dadanay dia miaramila mpanao matso eny Mahamasina rehefa isakin'ny enina amby roapolo jona, fankalazana ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena.

Vehivavy anankiray izay manao firavaka volafotsy misy vatombatony kely mangirangirana eo amin'ny tendany ary misy firavaka volamena ihany koa manify dia manify, ny akanjo amboniny dia miloko maintimainty ary mampidera tratra izany.

Toeram-pivarotana anankiray, ahitana karazana ranomanitra sy fanalana fofonkelika izay misy amin'ny anarany samihafa. Ao anatina fitaratra lehibe iray izy ireo no mipetraka ary mety tifirina ary mety ahosotra ihany koa fa ny tifirina ny betsaka eto.

Eto Madagasikara dia misy vary karazany maro. Misy ny naondrana ary misy ny nambolena avy eto an-toerana. Any amin'ny tsena lehibe anankiray izao dia ahitana vary miloko menamena ny fonony ary fotsifotsy ny ravin-kazo eo aminy. Misy vary masaka anaty lovia miloko maintimainty ary misy maitsomaitso eo amboniny.

Marika famantarana toeram-pisakafoanana anankiray izay miloko maintimainty ny tokotaniny ary misy soratra zoma izay andro fahadimy amin'ny herinandro.

Toerana kely iray, izay mampalaza ny eto andrenivohitra, ny fivarotana amoron-dàlana; misy elo miloko menamena sy maintimainty eo amboniny. Ary mivarotra fitaovampianarana, ilay mpivarotra.

Any amin'ny toerana fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy dia afaka andehanan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Lehilahy anankiray nanatona izany ary nanapak'hevitra ny hanao ny volony toy ny randrana tsihy mifampidipiditra ary nosorotsoritana.

Anisany manamora ny fikarakarana sakafo ao an-trano ny fisiany itony fitaovana anankiray itony izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ; mba tsy hampirehetana afo intsony ka hanokona vary dia mampiasa azy itony ; telopolo minitra dia vonona.

Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny atao hoe nosy maintso, amin'izao fotoana izao noho ny doro tanety izay manjakazaka eo aminy dia lasa nosy mena izy. Misy ala izay mbola voa tahiry ihany anefa mba arovana hitoeran'ireo karazam biby maro samy hafa mba hampiavaka ny Madagasikara.

Biby anankiray izay tsy misy eto Madagasikara, miloko volontany mitsipitsipika fotsifotsy ary misy tandroka izy. Eo anoloana vatan-kazo be anankiray, misy ravinkazo ihany koa ao aoriany ary mipetraka eo ambonin'ny bozaka izy.

Karazana biby, ala anankiray, miloko volontany, misy tongotra valo, midina eo amin'ny hazo anankiray miloko volontany ihany koa, izay ahitana pentipentina fotsifotsy menamena ary toa mihinana ireo pentipentina ireo io ala io.

Eo ambonina lamba miloko menamena, misy maintimainty, voloina dia ahitana kahie izay fitaovana ampiasain'ny mpianatra amin'ny andavanandro any am-pianarana. Misy soratra hoe boky fampiasana izany ary ahitana fametrahana anarana.

Karazana anatin'akanjo anaovan'ny vehivavy amin'ny andavan'androm-piainany ny tati-nono, ny olona mampinono no tena matetika mampiasa azy io ary miendrika maro samihafa izany.

Gazety mpiseho isan'andro izay mitondra ny anarana hoe " Jejo ", misy helo eo akaikiny, miloko mavokely ary ny lohateny lehibe eo amin'izany dia manao hoe :" Nanaiky niray aho fa te hanana sary tsara ".

Toerana kely amoron-dalana afaka hanaovana fizahatany. Ahitana karazana trano maro samihafa ary ny tafon'ireo dia fanitso, misy ny vita avy amin'ny fitaratra ary misy ny vita avy amin'ny biriky miloko mavomavo. Ahitana hazo sy bozaka maniry eo an-tokotaniny ary misy voninkazo ihany koa.

Karazana firavaka mety amin'ny vehivavy na ny lehilahy, ihambozonana na apetraka amin'ny tanana. Vita avy amin'ny volamena ary vato miloko mavokely sy manga antitra amin'ilay ihambozonana.

Efitrano anankiray ahitana tanora maromaro liana amin'ny fanaovana sary amin'ny alalan'ny pensilihazo. Fampiofanana tokoa moa no hatrehan'izy ireo fa tsy misy fampianarana manokana.

karazana haingo trano : vita amin'ny rofia, amin'ny poziny maro samihafa, matetika apetraka ao ambany vilia fihinanana no fampiasana azy ireto. Mitsatoka ao anaty fitoerany mangamanga izany ary ahitana lokony maro samihafa ihany koa.

Gazety anankiray ahitana lohatenim-baovao maro isan-karazany toy ny politika, sosialy, toe-karena ary ihany koa trangam-piarahamonina izay tena misongadina indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria etsy sy eroa dia ahitana vono olona sy fanaovana asa ratsy rehetra amin'ny fomba maro samihafa.

gazety mpiseho isan'andro mitondra ny lohateny hoe:" ny valosoa vaovao" ahitana karazana olona mivory manatrika karazana olona hafa; ary misy olona iray ihany koa eo ambany ary misy miaramila eo akaikiny

Zazavavy kely iray eny amin'ny toram-pasika, mitazona helo, mirandram-bolo izy ary manao akanjo maramara saorita mangamanga ary kapa mavomavo.

Lehilahy anankiray mainty hoditra, ny volony fohy ny sisiny eo ambonin'ny sofiny ary lavalava kely noho io ny eo amin'ny tapon-dohany, manao kavina miisa roa izy (mitevika roa ny dikany), ny ilan'ny tarehany no miseho ary mijery makany ankavanana izy.

Toerana iray amoron-dalana ahitana fitovam-pitaterana sy olona mandalo. Misy trano lehibe vita avy amin'ny biriky izay ahitana varavarankely anaky telo vita avy amin'ny fitaratra.

Eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny dia ahitana takela-by maro samihafa izay amin'ny endriny maro samihafa ihany koa. Eo ambanin'ity ravinkazo lehibe anankiray miloko maitsomaitso dia misy takela-by miloko fotsifotsy, ahitana loko maro samihafa ary soratra izay ahitana anaran'ilay orinasa.

Toerana any ambanivohitra. Ahitana tanimena eo an-tokotany. Misy trano izay ahitana andry anankitelo ary misy lavarangana kely. Misy tafo bozaka eo amin'ny amboniny ary ny varavarankeliny sy ny varavarany dia vita amin'ny hazo.

Eto andrenivohitra moa dia malaza mihitsy ny amin'ny fisian'ny rano maloto ary rano maimbo, izay fanarian'ny olona ny malotony ary anisan'ny maharikoriko tokoa ny mahita izany, indrindra rehefa avy ny orana ka miakatra izany rano izany dia dibo-drano hatreny amin'ny kitrokely.

Vehivavy anankiroa manao akanjo lavabe liloko fotsifotsy misy sisiny miloko volamena ary mitsikitsiky izy ireo. Samy bory volo ary ny iray dia manao lokomena sy solomaso.

Toeram-pivarotan-dronono hita eny ambanidia ahitana trano lehibe miloko mavomavo ary tsy mitapika mihintsy ny ronono varotan'zy ireo. Ny soratra eo amin'ny takela by mangamanga dia manao hoe: toeram-pivarotan-dronono tsara kalitao, ronono soa.

Ny vehivavy dia tena tia mikarakara ny tenany ary anisan'izany ny fikarakaran'izy ireo ny tarehany. Misy monomony kely, misy karazana panda dia hosoran'izy ireo ireny menaka fanosotra amin'ny tareha izay fikarakarana izany mba halandilandina sy ho fotsy tsara ireny.

Anisan'ny mampiavaka ny Malagasy ny fihinanana vary . Misy karazany izany toy ny vary mena sy vary fotsy. Misy karazana anarana ihany koa. Eto dia misy ny makalioka sy ny kaliana.

Biby anankiray mandady misy tandroka kely anankiroa ary misy fonony izay mafy be miloko volontany. Malemilemy tokoa izy io ary tia toerana mando. Sifotra no anarany ary misy eto Madagasikara sy any ivelany izy io.

Ankizilahy anankiray mibaby kitapo maintimainty mipetraka eo ambony dabilio ao anaty toeram-pianarana anankiray izay vita avy amin'ny biriky ny rindrina, ahitana solaitra be mihantona eo amin'izany ary eo ambany kosa dia misy fitaovana fihainoana zavamaneno.

Fianakaviana anankiray miaraka misakafo eo ambonin'ny tsihy ny mipetraka amin'ny tany, mitsikitsiky zareo falifaly mihinana vary sy lasary karoty ary laoka hafa ihany koa ao anaty loviany loko fotsifotsy sy sotro ary misy ranomamy ihany koa eo akaikiny.

Karazana fitaovana izay aranty eo ambonina latabatra miloko volontany. Ahitana baoritra amin'ny lokony anankitelo samy hafa, misy ny volombasary, ny maitsomaitso, ny volontany ary ihany koa ny maintimanity.

Lovia fotsifotsy sy maintimainty ahitana karazana sakafo ao anatiny sy eo amboniny toy ny frezy, ronono, akondro, mofo ary eo ambon'izany mofo izany dia misy voatabia sy ravina solila ary misy zavoka ihany koa.

Toerana anankiray ahitana trano amin'ny endrika maro samihafa: misy ny iva indrindra, ilay miloko fotsifotsy ary mitafo fanitso ary misy miloko mavomavo ihany koa izay misy varavarankely fitaratra, ahitana trano lehibe anankiray vita avy amin'ny biriky tsy miloko ary ny eo ambonin'izany trano izany dia ahitana loko fotsifotsy.

Toerana iray ahitana fitaovam-pitateram-bahoaka mijanona eny amoron-dalana. Misy fiaran' olon-tsotra ihany koa ary misy karazana fiara ; misy olon-tsotra mandeha eny an'elanelany eny.

Toeram-pivarotana anankiray izay mivarotra karazana milina maro samihafa toy ny fitotoana hena, ny fitotoana voankazo mba ho lasa ranom-boakazo, ary misy ihany koa ireo vata fampangatsiahana izay misy manavaingana ny rano ao anatiny, ary misy ihany koa ny tsy manavaingana fa vata tsotra mitahiry ny sakafo mba tsy ho simba.

Toerana iray any amin'ny faritra izay ahitana vehivavy mandeha misikina lambahoany sy manao ambonin'akanjo mavokely ary misy tsena manodidina azy. Misy ihany koa lehilahy iray izay manao ambonin'akanjo fotsy sy pataloha mainty.

Rehefa kamo handrehitra afo ka hanaingina rano anaty vilany, dia mampiasa itony karazana milina itony izay famanàna rano amin'ny alalan'ny herinaratra. Anisan'ny tena be mpampiasa indrindra izy io raha ny eto an-drenivohitra no jerena.

Na ny zazakely, na ny adolatsento, na ny tanora, na ny lehibe dia mankafy itony karazana sakafo natokana ho an'ny zazakely itony. Vovo-javatra moa izany, ary mitondra otrikaina tokoa. Asiana rano mangotraka, ary angarongaroina mba tsy hitambaingambaingana.

Toerana fampirantiana fiara anankiray izay ahitana fiara miloko maintimainty, misy jirony fotsifotsy ary misy lokony mangamanga sy menamena ary fotsifotsy eto alohany ; ahitana ihany koa fitaratra izay miloko mangarahara. Eo ivelany dia mifefy fitaratra izay misy tsipika fotsifotsy sy maintimainty.

Vehivavy anankiray matevi-molotra, petak'orona ary manao manja maso, mirandram-bolo mandady izy ary manao firavaka toy ny kavina sy hiambozonana vita avy amin'ny volamena, ny lokon'ny akanjony kosa dia miloko volomboasary ary eo ambonin'ny lohany dia misy soratra izay miloko mavokely ny jiro amin'izany.

Gazety mpiseho isan'andro ahitana ny filoham-pirenenan'i Madagasikara mitondra fitenenana. Manao akanjo manga antitra izy ary ny fehitenda miloko volomboasary moa dia tsy afa-misaraka aminy mihitsy. Ahitana karazana lohatenim-baovao isan-karazany ihany koa sy dokam-barotra.

Misy gisa efatra samy manana ny lalany miloko fotsifotsy ary ireo zanany miloko maintimainty erỳ amin'ny sisiny ankavana. Samy ao anaty rano izy ireo ary erỳ ambony dia misy zavamaniry miloko maintimainty maro samihafa.

Toerana kely anankiray eny amoron-dranomasina ahitana torapasika ary misy ranomasina mangarahara amin'ny loko mangamanga ihany koa. Ireo sambo kely izay eo ambonin'ny ranomasina dia mitondra olona ary ny ankamaroan'izy ireo dia mpizaha tany.

Harona kely fitoeram-boankazo vita avy amin'ny plastika tazomin'ny olona, miloko mavokely, ahitana paoma ao anatiny ary misy lolo kely miloko volondavenona mipetaka eto ivelany.

Eny Ambohijatovo eny dia ahitana karazana mpivarotra marobe, toy ny mpivarotra : voanjo, rano, mofo ary ihany koa karazana tsakitsaky maro samihafy ; misy fiara mijanona ihany koa ao aorianan'izy ireo.

Toerana anankiray eny Ambohijatovo, ahitana karazam-boninkazo maro eo ampovoany. Toerana fakana aina izy io. Ireto voninkazo moa dia hita mihitsy fa tsy misy mikarakara ary maina tanteraka.

Eny an-dalambe izay ahitana olona mifamezivezy maro isan-karazany. Misy vehivavy mitazona finday amin'ny tanany, manao zipo maintimainty misy sisiny fotsifotsy ary manao akanjo ambony fotsifotsy ihany koa. Erỳ amin'ny sisiny ankavia dia misy fiara mandalo miloko maistomaisto sy maitimainty ary ireo dia fiara fitanteram-bahoaka sy fiaran'olon-tsotra.

Toerana anankiray hahitana tsena kely izay mivarotra karazana tsiro tsakafo toy ny tamotamo, karazana hanitra maro samy hafa sy tongolo-gasy, ary mivarotra masom-boly ao anaty finosana ihany koa izy ireo, ary hahitana karazana sakay sy alamo ary fitaovana fampiasa amin'ny tareha toy ny masonjoany.

Gazety mpiseho isan'andro mitondra ny anarana hoe "TARATRA". Nirefotra ny basy teny Ilafy ziolahy telo no maty voatifitrin'ny polisy, efa-mianaka indray kila forehitra tao antrano nijoalajoala ny afo.

Toerana iray misy zavatra vao andalam-panamboarana, ahitana tsato-kazo mifefy gony ary eo ambony tanimena. Misy lehilahy ao alohany ary misy hazo misy soratra eo anilany.

Karazana kilalao sy boky natokana ho an'ny ankizy kely, ahitana sarina olona maro be mandihindihy sy liona lehibe anankiray miloko mainty sy fotsy ary olona mitazona karavasy izay ohatran'ny hoe andeha hikapoka ilay liona.

Karazam-boankazo iray maniry eo ambonin'ny rano. Trondro iray miloko volomboasary mitsambikina mihinana izany karazam-boankazo izany, kanefa raha ny fahafantarako azy dia mihinana kankana ny trondro.

Ankizy mpiara-mianatra mandeha eny an-dàlambe. Misy ny mibaby kitapo, misy ny misakelika poketra ; ary mandalo eo akaiki-na fiara anankiray mijanona eo antsisin-dàlana. Maloto dia maloto tokoa izao làlana izao ; ary anisany fanta-daza izany làlana izany eto Antananarivo, satria be mpanendaka tokoa.

Toerana anankiray izay mety hialana sasatra ary mety atao ihany koa efitrano fandraisam-bahiny ahitana seza lavabe anankiray izay miloko maitsomaitso ary misy ondana miisa fito eo amboniny, misy latabatra boribory vita avy amin'ny rofia kosa eo afovoany.

Eo ambonina lamba latabatra izay ahitana loko menamena sy maintimainty dia misy taratasy ahitana kisarisarim-boninkazo mahafinaritra, mizara telo izany sary izany ary mitovitovy ny endriny voninkazo, miloko mavokely sy volomboasary ary misy tahony miloko maitso tanora izany.

Toeram-pivantanana izay an'i fiaramanidina, miloko fotsifotsy ary vita avy amin'ny vato ny tamboho, misy jiro anakiroa eo ivelany ary n'y varavarana dia vita amin'ny hazo.

Karazana marika famantarana izay miloko fotsifotsy ny tokotany, eo ampovoan' izany dia ahitana soratra amin'ny loko volontany ary eo ambanin'izany soratra amin'ny loko volontany izany kosa dia ahitana ny loko menamena sy maitsomaitso.

Karazana zava-maneno izay tendrena amin'ny tanana ary ny lokony dia mavomavo sy volontany, ary eo ampivoany kosa dia ahitana endrika masoandro miloko maintimainty.

Gazety anankiray mitondra ny anarana hoe : "Taratra". Ahitana karazana lohatenim-baovao maro samihafa sy dokam-barotra ihany koa ; ny misongadina indrindra amin'izany dia fiara fitateram-bahoaka mitondra ny isa : aotra, ray, dimy ; tapaka isatra.

Toeram-pivarotana enta-madinika iray ahitana lokom-bolom-behivavy izay mbola ao anaty baoritra ka mbola vaovao ary ahitana ihany koa karazana fanaovana manja maso sy vovo eo ambonina latabatra. Miloko menamena sy mangamanga ny fonony ary ahitana famatoram-bolo ihany koa.

Bitro anankiefatra miara-monina aminy akoho anankiroa ao anaty toerana iray. Mihinana bozaka maitsomaitso moa izy ireto ary ireto akoho kosa dia maka aina satria efa voky.

Trano lehibe anankiray izay karazana toerana fiantsonana lamasinina, ahitana jiro miloko mavokely, volomparasy ary fotsifotsy, misy famantaran'ora lehibe eo amboniny ary misy sainam-pirenena eny amin'ny tendrony.

Lehilahy lava volo sady mirandram-bolo i Rossy. Mpanakanto izy sady mpanao pôlitika ihany koa ary miaraka amin'ny namany izay manao solomaso sy manao akanjo mangamanga ary atin'akanjo fotsifotsy.

Karazana kirarom-behivavy ahitana volombolon-javatra malemilemy. Miloko mavomavo ary ny ao anatiny kosa dia mitovy loko amin'ny hoditra ny olombelona.

Toerana iray any andrenivohitra ahitana trano fitaratra lehibe, ary ahitana karazana fiaran'olontsotra sy fiara fitaterana mifamezivezy, ary eo ihany koa ireo olona mivezivezy.

Toeram-pivarotana iray mampiranty kiraro eo ambonina talantalana fitaratra : amin'ny endriny maro samihafa izy ireo ary ny lokony dia fotsifotsy, maintimainty, lokona volamena...

Karazana zavamaniry mampiavaka an'i Madagasikara ny jirofo. Maro be ny zavatra azo ampiasaina aminazy toy ny anaovana tsiron-tsakafo, atao fanafody nify. Miloko maintimainty mifangaro volontany izany ary miendrika voninkazo ny lohany.

Toerana anankiray ahitana zavatra mbola andalam-panamboarana. Misy fefy gony izay mitsatoka amin'ny hazo ary ahitana trano vita avy amin'ny vy ihany koa izay misy tafo ny fanitso ary misy zavaboary eo akaikiny.

Biby anankiray mandeha eo ambonina hazo miloko volontany, miloko fotsifotsy izy io ary voloina tanteraka, ny sofony dia toy ny tolan-trondro nefa maka endrika fihogo, ny eo amin'ny masony ka hatreo amin'ny vavany dia miloko mantimainty, ny helany kosa dia lava be toy ny ela-borona.

Fiangonana iray miloko fotsifotsy ary misy sisiny mangamanga. Eo ambonin'izany fiangonana izany dia ahitana lakolosy mihantona amin'ny vy ary eo amin'ny tendrony dia misy hazofijaliana.

Karazam-borona anankiray izay tsy fahita eto Madagasikara fa any ivelany no misy azy, mitsangana eo ambonina hazo izy ary ny lokony dia fotsifotsy, misy ampahany mavokely eo amin'ny lohany sy ny elatrany ary eo amin'ny vodiny.

Ny sokatra dia karazana biby tsy azo aondrana, ahitana reny sy zanany anankienina miloko maintimainty sy mavomavo ary fotsifotsy. Mitranga ny lohany ary rehefa tonga ny fahavalony dia milentika ao anaty tranony mafy be ao izy.